Ekifaananyi kya mmotoka ezaali zisimbye mu ppaaka. Nga kuliko emmotoka eza kamunye, n'eza bbaasi. Mu ppaaka muno mulimu amaduuka agaali gatunda ebintu. Ebbali waliyo ekizimbe ekinene ekiriko langi eya kiragala, ne kyenvu.

Ekifaananyi kya bibatu bya muntu omwali ekyennyanja nga kyakava mu mazzi nga kikyali kiramu nga kyasamye. Ebbali tulengerayo amazzi.

Ebimuli birabika bulungi. Birina langi ez'enjawulo. Mu bimuli muno mulimu enjuki ezze okunoonya omubisi. Enjuki eno ekola omuyiggo gwa maanyi okugenda mu bimuli ng'enoonyaamu omubisi.

Ekifaananyi kya kizimbe. Ekizimbe ekinene ekiriko langi ez'enjawulo. Wansi w'ekizimbe waliyo abantu bangi. Ebbali w'ekizimbe waliyo ekkubo. Ekkubo eryo mulimu abantu bangi abatambula, omuli n'emmotoka, omuli abatambuza ebigere, omuli abatambulira ku ppikipiki, n'abatambulira mu mmotoka.